Aanafalama oyendji nkene haya kunu nenge taya tekele iimeno yawo. Mono ye na ontseyo ndjoka haya longitha, opo iimeno yawo kayi se. Oye li haya kunu momahala omanene opo ya vule okuimonena shoka ya hala.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simana oshoka ohayi vulu okutu etela iimaliwa ngele tatu landitha omayego gadho nenge aatalelipo ta yeya moshilongo shetu. Oondundu odho iinima hayi adhika wo mombuga ndhono dhili momamanya ndhono hayi ningitha omahala omawanawa.

Omatama ogamwe ngoka haga vulu oku kunwa kaanafalama. Uuna aanafalama ya mono kutya omatama ogeli nawa no kulandithwa, ohaye ga tula nduno miipakete, opo wo ga vule ga shingithwa opo wo ya vule okumona mo oshimaliwa.

Uuna omvula yaloka iimeno ohayi kala yaziza nawa mono hamu kala wo muna omwiidhi gwapita nawa. Oongombe ohadhi kala dhanyanyukwa oshoka mbika oyo iikulya yadho. Oongombe odhili hadhi tu etele uuwanawa mono hadhi vulu okutupa omahini uuna dhavala uutana wadho.

Onkanga oyo yimwe yomiikwamawawa mbyono hayi tekulwa. Oyi li ya simana oshoka ohayi tupe omayi, ohayi tupe woo onyama . Uuna twa hala okulanditha, ohatu landitha etatu mono oshimaliwa shoka twa pumbwa, opo tu vule okukandula po omikundu dhetu.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niinamwenyo, nenge niimeno. Aantu mbaka oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena okutekula oondjuhwa, mono yaningi wo nuukuku wawo. Oondjuhwa odhili dhasimana, oshoka ohadhi vulu okutupa onyama nomayi.

Mombuga yaNamibia omuna wo iimeno ya yooloka mbino hayi vulu oku kala ya hupa uuna kaa kuna omvula ya gwana. omuna wo oshimeno shono haku tiwa oNxara plant ndjono hayi vulu oku kala ya mena mo mombuga muka.

Aantu oha ya vulu oku kala ya ninga uukunino wayo mono ha ya tulamo wo omiinino dhono haya longitha wo pamikalo odhindji. Oha vulu wo oku patulula komiinino hoka eta vulu oku tekela iimeno yawo inaa longitha oonkondo odhindji.

Namibia okuna omahala omawanawa mono hamu adhika ombuga. Ombuga oyo ehala ndyoka hali monika nawa . Ndyono hali kala lina iimeno ya yooloka ashike haayihe hayi kala mo unene. Ohamu kala iimeno mbyoka yina omidhi dhaya muule.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono aantu yeli haya tekula oha dhi vala nee omayi gadho ngono haga tendula hadhi ningi wo uuhi uushona. Aantu ohaya kuthamo nee omayi ngano e taya tekula taya tula momeya ga yooloka opo wo ga vule okutenduka go ga ninge uuhi uushona dhi kokewo dho dhi ninge oonene.

Namibia okuli oshilongo shoka shili muAfrika. Oshilongo shoka shina elago oshoka, oshina iinamwenyo yasho mbyono iiwanawa hakuti iitamakuti. Oshina woo oondundu ndhoka hadhimonika nawa, hadhi vulu oku eta aatalelipo moshilongo shetu.

Oongombe odho dhimwe dhoka dhili dhasimana oshoka ohandhi vulu oku kala dhagandja uuwanawa owundji. Aantu oha yedhi tekula ne taye dhipe iikulya opo ndhi vule oku kala dha gandja uuwanawa mwakwatelwa omahini nenge onyama.

Aantu sho ya putuka oyeya po nomikalo omiwanawa nkene yena okukala taya ilikolele oshimaliwa. Mono ya tungu wo omatungo omawanawa mokati koombuga, mono aatalelipo ngele taye ya ohaya vulu okulongitha ehala ndika, e taya futwa oshimaliwa.

Aanafalama aantu mboka haya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno ya yooloka, opo wo yavule okwi imonenasha shokulya nenge shokulanditha. Ohaya vulu wo oku kala yamona oshimaliwa ngele yalanditha iinima yawo mbyoka.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo, dhono ha dhi tekulwa kaawambo. Oha dhi tekulwa ne nomalalakano ogendji, mono ha ya vulu oku kala ya monamo omayi, ta ya vulu oku monamo onyama no sho wo oshimaliwa ngele ya landitha, oondjuhwa.

Eshito lya Kalunga olyo eshito lya shitwa lyapwa ewanawa, ndono hali adhikwa wo iinima ya yooloka. Mono hamu adhika omiti omile, aantu oyeli ya tungila meshito muka unene tuu mombuga. Uuna aatalelipo taye ya ohaya futwa nee oshimaliwa opo ya vule okukala ya lala momahala ngaka.

Aanafaalama yoohi oyo mboka haa munu oohi moka ye na uukunino wa yooloka mono muna omeya oohi ohadhi pewelwa mo iikilulya dho dhi vule oku koka dho dhi vule okupa aanafalama mbaka oshimaliwa uuna yedhi landitha.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niimeno. Mbono yena omapya mono haya longitha wo iilongithomwa ya yoloka mbyono yopashinanena oyili ha yeyi longitha opo ya ninge iilonga yawo iipu yo ya vule oku kala yi imonena iinima oyindji mbyoka ya pumbwa monkalamwenyo dhawo.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono haku ti iikwamawawa. Odhi li hadhi vala omayi ngono haga tenduka e tamu zi uumbakona. Uumbakona owa simana oshoka owo hawu vulu okuninga oombaka oonene. Wo ohawu vulu oku etela aantu oshimaliwa uuna taye wu landitha.

Oohi odho iinima mbyoka yi li ya simana mbyono hayi vulu okuliwa kaantu, haya vulu oku yi tekula. Oyi li ya pumbiwa momalutu getu. Aantu ohaya vulu okumona oshimaliwa uuna ta ya landitha oohi dho ka dhili ya tekula e taya mono oshimaliwa opo ya vule oku ikwathela.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno, mbono haya kunu iimeno yawo opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Shika ohaye shi ningi nee ngele ya landitha iinima mbyoka ya za miimeno yawo opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Aanafaalama aantu mboka ya simana, oshoka ohaya longekidha omapya gawo, taya longekidha omavi gawo, opo ya vule oku kuna mo iikunomwa yawo. Mongashingeyi ihaya longitha we oonyala, ohaya longitha uushina mboka wa longwa, ohawu tulwa owala omahooli.

Oohi odhi dhimwe dhoka hadhi tekulwa, dhono hadhi kala momeya. Odhi li hadhi ningilwa uukunino wadho mono aantu haya tula mo omeya opo wo ya vule okutula mo oohi. Oohi ohadhi pelwa mo nee iikulya opo dhi vule okukoka.

Iikogo oyo yimwe mbyoka hayi vulu okulokitha omvula mbyono hayi eta omeya kombanda yevi. Uuna omvula ya loko aantu ohaya vulu okulonga iinima ya yooloka, mono omeya ha geya oku talama kombanda yevi, ngono haga vulu woo okulongithwa kiimeno.

Aantu mboka haya longo momapya, mbono haya vulu oku imonena iinima yawo iiwanawa. Mbino ohaye yi mono nee uuna ya teya. Taya teya opo ya vule oku kala ya imonena shoka ya hala. Ohaye shi ningi nee opo ya vule okukala taya landitha iinima yawo. Yo ya vule oku imonena oshimaliwa shawo.

Aanafaalama yoohi oyeli haya longekidha omahala gawo moka taya tula oohi. Mono haya tulamo omeya opo ya vule oku tulamo oohi dhika. Ohayedhi pelemo nee iikulya, opo wo dhivule oku koka nawa.

Uundombo owo wumwe womiikunomwa mbyoka hayi vulu eta oshimaliwa. Aantu ohaya vulu wo okupa aakwanezimo yawo e taya li. Uuna aanafalama ya pumbwa oshimaliwa ohaya ka landitha uundombo mbuka, opo yi imonene iisimpo.

Iikunino yoohi, oyi li hayi ningwa kaantu, mbyono aantu haya vulu okuninga okuza miiti, mbyono wo hayi vulu okutulwa omeya, e tayi tekula oohi. Odhi li dhasimana oshoka ohadhi tele aatekuli yoohi oshimaliwa.

Onzi oyo oshinamwenyo shoka hashi tekulwa wo, hashi vulu okukala mumwe niikombo. Oshi li sha simana oshoka ohashi tu pe onyama, ndjono hatu vulu okulanditha opo tu imonene oshimaliwa. Tse tu vule okukandula po oompumbwe dhetu.

Aanafaalama oye ya po nomadhiladhilo gokwiimonena oshimaliwa moku landitha woo omwiidhi. Oye ya po niilongithomwa mbyoka aantu haya longitha opo yivule oku ninga omwiidhi oongonga . Opo omwiidhi gu vule oku landithwa pamukalo omupu.

Iimeno oyo yimwe mbyoka hayi opaleke ehala mbyono hayi vulu oku mena kehe pamwe. Ohayi vulu okumena kombanda yoondundu ano kombanda yomamanya. Oondundu olyo ehala ndyoka hali monika nawa hali eta aatalelipo okuza moshilongo.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho mbyoka hayi longithwa kaanafaalama, ngono geli ga simana oshoka ohaga vulu pulula oshilwa oshinene, shono wo hashi vulu okukunwa. Monale aantu oyali haya longitha oondoongi, ihe oshali hashi kwata ethimbo unene.

Iimeno oyo iinima mbyoka yi li ya simana kombanda yevi oshoka uuna kaapuna iimeno evi ohali kungululwa po komeya nenge tali pepwa po kombepo. Iimeno oyi li hayi kwatele kumwe evi nomidhi dhawo uuna tayi tula omidhi dhawo mevi nelalakano opo yi konge iikulya.

Uuna omvula ya loko/ uuna shiyenga yega dhenge pevi. Iimeno ohayi kala yapanda unene mwakwatelwa wo omwiidhi. Ohayi zizi nawa, evi ohali kala lyoopala, oshoka iimeno oya pumbwa omeya opo yivule okukoka.

Pethimbo lyetango tali ningine. Olyo ethimbo ewanawa kaantu mboka haya kala yeli hokwa. Oyeli haya kutha omafano gayoloka. Aantu oyendji ngaashi mboka yeli moohole ohayi ne yaka tale ngele etango tali ningine pomahala ngoka geli meyi mweneneno.

Omahala ogendji ohaga vulu okutalelwapo. Namibia okuli ena uushitwe wayooloka mono woo aatalelipo hayeya okutala . Aantu ohaya tulapo ne iipundi pomahala mpaka opo aantu mboka yeya okutala yavule oku kala yavuululukwa po nawa.

Ehala lyoondundu olyo ehala ndyoka hali monika nawa uuna aantu ye li kokule. Aantu ohaya thaneke ihe omathano ga yooloka ngoka haye ga longitha okuulukila yakwawo. Oondundu odho oshinima shoka hashi adhika wo moNamibia.

Mongashingeyi aantu oye li ya kotoka, mpono ya tungila omagumbo gawo popepi noondundu. Aantu ngele tayazi kiilongo yilwe yeya okutala oondundu, ohaya futu ihe oshimaliwa, taya futu aantu mboka ya tungila popepi, opo yavule okulala momalukalwa gawo.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka yi li ya simana moAfrica mbyono nedhina limwe hali ithanwa kutya oyo Kahenge. Ondjamba oyi li oshinamwenyo shoka oshinenenene shono hashi eta wo aatalelipo opo ya vule okuya ya tale moshilongo shetu.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono uuna we yi tula kondje yomeya ohayi vulu okusa. Aantu ohaya vulu okuyitekula mono haya ningi uukunino woohi. Oohi odhili dha simana oshoka ohadhi tu etele oshimaliwa.

Oohi odho iinima mbyoka yasimana, dhono aantu haya vulu okukala yatekula pomikalo odhindji. Ohadhi tekulwa nee uuna aantu yatungu oondama, e taye dhi tulamo, mono haya vulu okudhipa iikulya, opo dhivule okukoka.

Aanafalama oya simana miilongo ayihe, oshoka ohaye tu pe iikunomwa mbyoka haya vulu okukuna eta ya teya. Ohaye pe wo aakwanezimo yawo, ohaya landitha iikunomwa mbika opo ya vule okumona oshimaliwa.

Pethimbo lyongashingeyi aantu oyeya po nomikalo dha yooloka nkene yena okwiikaleka komvula nokombepo mono yeya po nomikalo dhokutunga omatungo nenge

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka haamunu oohi mono haafulu iilambo etaaningi uukunino wawo woohi, uukunino ohawu ningwa nee nelalakano opo aantu yavule okutula mo oohi yo yedhipe iikulya opo dhikoke nawa.

Etango sho tali ningine omathano ohaga kala omawanawa, nuushitwe ohawu kala uuwanawa. Aantu oye hole okuthaneka omathano, mono haya vulu okuthaneka iimeno nenge oondundu. Dhono dhi ki hadhi kala tadhi monika nawa, ohaya vulu wo okukala ya ulikila ooyakwawo.

Oweshi tseya tuu kutya Namibia oha ningi oshimaliwa? Ohe shi ningi tuu nee ngini? Oheshi ningi una aatalelipo tayeya tayeya oku tala oshilongo shetu. Oshilongo shetu oshili shina elago oshoka oshina oondundu aantu oha vulu ne oku ya moshilongo shetu taya futu nee oshimaliwa.

Oohi odho dhimwe dhi li dha simana, ndhoka aantu mongaashingeyi ha ya tekula. Oha ye dhi pe iikulya opo dhi vule okukoka. Odhi li dha simana oshoka ohadhi palutha omalutu getu. Uuna dha koko, dha ningi odhindji, aantu oha ya vulu okudhiladhila opo ya mone oshimaliwa.

Aanafalama oha tsike iimeno yawo nelalakano opo ya vule oku imonena iiyimati nenge ya vule wo oku imonena omizile. Ohayi tsike nee pethimbo lyomvula oshoka opena omeya ga gwana.

Namibia okuli oshilongo shoka oshiwanawa shoka shi na oondundu. Aatalelipo oha yeya nee moshilongo shetu nelalakano opo ya tale shoka Namibia e na oye li nee haye tu e tele iimaliwa mono haya vulu okufuta yo ya kale yiimonena kutya Namibia okuli ngiini.

Aanafaalama oyendji oha ya nddindhilke oongombe dhawo moku dhi tula uupapa, nuuna dha kana, oha shi ya ningile oshipu oku konga oongombe dhawo, no kuipapa woongombe dhawo oha ya tulako oonomola dhoongodhi dhawo.

Ontopa osho shimwe shoka hashi vulu oku taagulukitha aanrtu omeya inalyata omeya aantu oha ya vulu okudhininga momikalo odhindji moka aantu haya vulu okudhi ninga miiti nenge muupala mboka waza komiti aantu taa ningi ondjila yawo opo yi kale yi li nawq taa ningi opo ya kale inaa ya lyata omeya.

Aanafaalama ngele ya teya oyeli haa ka landitha iinima yawo. Oyeli haa kunu iikunomwa ya yooloka opo yi vule oku ye etela uuwanawa, mono haa vulu oku kuna oonyanga haye dhi tula muupulastika mbono hawu vulu oku ka shingithwa.

Ombwa oyo yimwe yomiitekulanamwenyo ndjono aantu ha ya tekula. Oha ye yi tekula nelalakano opo yi kale ta yi gamene omagumbo, iimeno nenge iinamwenyo yomegumbo. Oyi li ya simana oshoka uuna aantu ka ye yi na, oombudhi ohadhi vulu okuya mo megumbo dha manguluka.

Ondjima oyo iinamwenyo mbyoka yi li palupe lwaantu mbyono yi na wo oonyala. Ohayi kala nee komiti, mbyono hayi vulu okulya iiyimati. Oyi li wo hayi vala uunimwena wawo mbono hawu vulu okukoka opo wu ninge oondjima oonene.

Oondundu odho ehala ndoka hali kala momamanya ndono hali vulu okumena uumeno uushuushuka . Ohali vulu okukala lina omamanya gatenda ngono haga vulu okugwapo .nuuna oondundu ndhika dhili popate aantu ohaya tulapo omadhidhiliko ga yooloka moku londodha aantu mbono taya endepo.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka yi na omawawa mbyono wo yi na wo omalwenya. Oyi li wo ha yi gandja uuwanawa oshoka ohayi vulu okuvala omayi, ngono ha ga vulu okulandithwa. Ohayi vala wo omayi nokuga tendula opo yi vule okutaneka .

Oonyanga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka aantu haa kunu eta yii teya una ya koko. Ohayi vulu wo oku landithwa eta yi etele aantu oshimaliwa. Oha yi vulu wo oku longithwa kaakwanezimo mbono ha tula moomwelelo dhawo opo yalye omuhoka gwa towala nawa.

Aanafaalama yoondjuhwa oyeli hayi imonene oshimaliwa uuna taya landitha oondjuhwa ndhika. Oondjuhwa odhili woo hadhi vala omayi ngono haga vulu okulandithwa opo woo omuntu avule oku imonena oshimaliwa she

Oonkambe oyo iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa mbyono hayi longithwa pamikalo odhindji. Mbyono hayi longithwa pomathigathano uuna aantu ya hala okusindana oshimaliwa. Aantu ohaye dhi longitha nee moka haya kala taye dhinukitha nenge taye dhimatukitha.

Aanafalama oyeyapo nomikalo odhindji, mono yena okukala taya tekele iimeno yawo. Mono ihaaya longitha we omayemele, nenge omandini. Ohaya tulamo owala ominino miikunino yawo, ominino ndhono dhi li dhe enda popepi niimeno.

Iimeno oyi li ya simana oshoka oha yi tupe omauwanawa ogendji, mono hayi vulu okutupa iiyimati mbyono hatu vulu okulanditha nenge tatu vulu okulya, uuna twa landitha oha tu monomo oshimaliwa shoka hatu longitha wo.

Shimbungu osho oshinamwenyo shoka shili shomokuti, shono woo oshiwanawa, shono hashi vulu oku eta woo aatalelipo moshilongo shetu. Oshilongo ohashi mono nee oshimaliwa uuna aatalelipo ya futu oshimaliwa opo ya vule okuya mEtosha, eta ya mono iinamwenyo yetu mbyono hakuti Iiyamakuti.

Namibia okuli ena omahala ngoka hakutiwa ombuga. Omahala ngano ogeli ga simana oshoka, ogeli haga monika nawa. Nonando kamuna iihwa nande omiti odhindji. Omuli wo hamu adhika oondundu ndhono dhili hadhi monika nawa.

Muuyuni omu na iiyenditho oyindji, mono mwakwatelwa wo omashina. Omashina ngono ohaga longithwa miilongo yayooloka. Mono haga vulu okufula omavi, taga ningi oopate, taga fulu wo oondundu uuna aantu ya hala okuhumitha komeho iilonga yawo.

Monale aantu okwa li haya ka landa omatama komangeshefelo hono haku landithwa omatama, oonyanga niikwawo yilwe, ngaashingeyi ohaya kunu omatama gawo momagumbo mono taya ilikolele ya lye.

Aanafaalama yoohi oyeli hayedhi tekula nawa mono aantu hayeya yatale nkene ya tekula oohi dhawo yo taya vulu woo okulanda oohi uuna aantu yeli ya hokwa moohi mbono haya li oohi.

Omakende ogo yimwe yomoohi ndhoka aantu haa vulu oku mkala ya tekula mono haye dhi kwata mo noonete, nelalakano opo ya vule okulanditha opo ya vule okwi imonena oshimaliwa shoka haa longitha pomikalo odhindji ongele okukala ya kandula po omikundu dhawo.

Egwo lyomeya olyo ehala ndyoka hapu adhika omeya taga zi pombanda yomamanya, taga gwile koshilambo . Olyili ewanawa, uuna omvula yaloko aantu ohaya yi yakatale kutya egwo lyomeya oshike oshoka omeya ngano ohaga monika nawa.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dhasimana. Odhili dhi li onga omamanya ngono haga vulu okukala ga mena iimeno ethimbo limwe. Ohaga kala go opala oshoka aatalelelipo nayo ohaye ya, taya futu oshimaliwa opo wo ya vule oku imonena omahala ngaka.

Mongashingeyi aanafalama oye ya po nomikalo nkene yena okukala taya tekele iimeno yawo, inaya longitha oonkondo odhindji. Mono ya eta po wo omikalo dhominino dhono dhi li hadhi kala dha tulwa miikunino. Aantu ohaya patululako nee, omeya taga tondoka moshikunino moka.

Ondjamba oshinamwenyo shoka hashi adhika mepya lyaNamibia. Oshili sha simana oshoka ohashi eta oshimaliwa uuna tolanditha eyego lyondjamba, nenge woo aatalelipo tayeya yatale oondjamba ndhika etayetupe oshimaliwa.

Omambakumbaku ogo gamwe geli gasimana , oshoka ohaga kwathele aanafaalama pethimbo lyawo. Ohaga kwata ethimbo nawa, ngono haga vulu okupulula oshinenga oshinene moowili oonshona.

Mboka haya tekula oohi oyo yeli yiilonga nkene yena kudhi tekula. Aantu ohaya tekula ne momeya taya tungile mo nawa, taya tula mo uunete oohi dhawo kaadhi like po.

Aanafaalama yoohi oyeli haya tungu uukunino woohi mono haya tulamo oohi opo yavule oku dhitekula . Haya tulamo omeya . Oohi ohayedhi tulamo iikulya opo dhivule oku koka nawa nodhivule oku landithwa nenge okuliwa.

Aanafalama yoohi oyo aantu mboka haya munu oohi, mbono haya ningi uukunino woohi taya tulamo oohi mono muna wo omeya, oye li haye dhipe iikulya nelalakano opo dhi koke dhodhi vule okuyapa oshimaliwa monakwiiwa.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono haya vulu oku kuna iikwamboga. Iikwamboga oyili ya simana momalutu getu . Uuna ya koko ohaya vulu oku keyi landitha etaya imonene oshimaliwa.

Aanafalama oyo aantu mboka haa longo niimeno mono wo haa kunu iimeno mbyoka hayi kala ya ninga uuhuudhila ,uuhudhila owo uunima mboka hawu longithwa miipangelo uuna aantu ya hala okuwenda nenge oku opaleka pehala mpoka taa wende.

Aanafalama yoohi oye shi nkene hadhi endwa. Ohaye dhi kwata uuna ngele dha koko, nelalakano opo ya vule okulanditha nenge taya pe aakwanezimo yawo opo ya vule okulya ongaa osheelelwa.

MoNamibia omuna eendundu, eendundu ndhono dhina omamanya ogendji ngono haga nana aapashiyoni naapashiyoni oyendji oye hole oku londa keendundu hono etaya tala kokule hwiya ka uuna ya londa kohulo yeendundu.

Aanafalama oyo mboka haya longo niimeno, ya ninga uukunino wawo. Ohaya tekele iimeno yawo pamikalo dha yooloka mono aanafaalama oyendji mongashingeyi haya longitha ominino ndhono dha tsuwa uumbululu, opo dhi vule okutekela iimeno.

Aatalelipo ohayeya miilongo ya yooloka, mono mwa kwatelwa wo Namibia. Ohayeya okutala oshilongo shetu nkene shili, sho opala. Oshilongo shetu oshli shina oondundu, omamanya, noshowo iimeno mbyono hayi kala yaziza nawa, yili pomeya, hayi kala tayi monika nawa.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka yasimana oshoka oyo oya pumbiwa momalutu getu. Aanafalama oha yeyi kunu nee miikunino yawo opo wo ya vule okwi imonena oshimaliwa una tayeyi landitha yo ya vule oku kandulapo omikundu niimaliwa mbyoka yamona.

Omvula ngele ya loko. Nashenga uuna ye ga dhenge pevi. Omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa nomiti ohadhi kala dha panda. Omeya oga simana kiimeno oshoka ohaga longithwa onga iikulya opo iimeno yi vule oku kala ya koka nawa yo oya ziza nawa.

Aanafaalama yopaife oyeli haa munu oohi mono wo haa vulu oku dhi pa iikulya, ohaye dhi pe nee iikulya taye yi umbile momeya, taya hawaleke oohi dhawo opo wo dhi vule okukoka dho dhi vule okuya pa wo uuwanawa komeho.

Aanafaalama yoohi oyeli yatunga uundama mboka hawu kala wuna oohi, mbono hawu vulu kukala watulwa uumbapila opo aantu yadhidhilike kutya muno omuna oohi dhili ngiini, ohaatula ko nee uunino kombanda uuna omeya ganingi ogendji ohaga fulukamo taga pitile muumunino mboka.

Muuyuni wookuku aantu oya li haya hongo iiti taya hongo uumbautu wawo mbono haya longitha okukala ya taaguluka omeya. Mongashingeyi aantu oye ya po nomadhiladhilo gokulongitha iiyenditho mbyoka haku tiwa oombautu nenge oosikepa ndhono hadhi longithwa okupita momeya nenge okukwata oohi.

Owuli wa hala oku imenena oshimeno shoye? inda kaanafalama nena mbano oyeli aantu mboka haya kwathele mbono haya kunu iimeno opo ya vule oku landitha, aantu ohaya kunu opo ya vule oku imonena oshimaliwa uuna ya landitha iimeno mbika.

Omeya ogo omwenyo omukulu gwonale osho a tile. Omeya ogeli haga hupitha oohi niinamwenyo oyindji. Aantu ohaya yi nee noombautu taya kakwata oohi, nenge uuna aantu ya hala okukala momeya ohaya yi nee noombautu taya tala nee omeya sho geli.

Oondundu odho oshishitwa shoka sha ningwa momamanya shoka sha shitwa kOmuwa. Odha simana, oshoka ohadhi eta uuwanawa moshilongo. Ohadhi eta uuwanawa ngiini? Ohadhi eta uuwanawa, oshoka aatalelipo ngele taye ya moshilongo ohay afutu oshimaliwa, opo ya mone oondundu ndhika.

Namibia okuli oshilongo shoka hashi adhikwa muAfrika oshilongo shoka shili shina elago. Oshoka osha pewa uushitwe washo moka mwa kwatelwa wo oondundu. Aantu oyeli haya yi komahala ngaka taya yi koondundu opo yavule okudhi tala nawa.

Okuna oludhi lwuudhila ndoka ha lili omayoka ano hali dhipaga omayoka ngoka geli omashona eta yili ong onyama. Oluli nee pomaludhi giikwamawawa.

Oondundu oyo iinima mbyoka yi li ya simana miilongo oyindji, oshoka ohayi vulu oku eta oshimaliwa moshilongo uuna aatalelipo taye ya moshilongo moka. Opo ya vule okukala ya imonena oondundu dhoka, ohaya futu nee oshimaliwa.

Owu li waa shi uuwanawa wondjuhwa, shapo ongele inoyi teleka nawa. Ondjuhwa osho oshinima shoka shi na uutoye kamana, ha shi telekwa nawa nondjove nenge nomatama nenge noonyanga pashiwambo.

Oondundu olyo ehala ndoka lyi li ewanawa ndono lyina wo oondundu kadhi thike pamwe, dhono hadhi monika nawa okuza kokule. Aantu ohaya ka ithanekela ko nee omathano, taya londo poondundu huka. Ohadi kala wo pehala mpoka puna iimeno, mbyono hayi kala ya ziza nawa.

Ohi oyo yimwe hayi kala momeya ano iinamwenyo, oyili woo yasimana oshoka aantu ohaye yili onga omweelelo. Aantu aha yeyi tekula nee opo yavule oku landitha nenge yape aakwaneezimo yawo. Ohaya landitha opo yamone oshimaliwa.

Aanafalama yoohi oyo aantu mpoka haya longo noohi, mbono ye li haye dhipe iikulya opo wo dhi vule okukoka, yo ya vule okwiimonena mo oshimaliwa. Pamukalo nguno ohaya vulu okulongitha oshimaliwa shika opo ya vule okukandula po oopumbwe dhawo.

Aanafalama yoohi oyo aantu mboka ya ninga uukunino woohi. Oya ninga nee uukunino woohi nelalakano opo ya vule okukala ya tekula oohi dhawo moka haye dhi pe iikulya opo dhi vule okukoka. Uuna dha koko aantu ohaye dhi kwata mo opo ya vule okulya nenge okulanditha.

Iilwamboga oyo yimwe mbyoka hayi vulu okukunwa , mbyono hayi vulu okulandithwa nenge tayi landwa moositola. Aantu oha yeyi kunu nelalakano opo yavule okulya nenge yavule okuyi landitha moositola mbyono hayi vulu oku eta uuwanawa komukuni oshoka ohavulu oku imonenamo oshimaliwa

Monalenale aantu okwali haya pulula noondoongi noongombe Mongaashingeyi ohaya pulula nuushina nomambakumbaku opo shi yaningile oshipu okukuma iikunomwa ngaashi omakunde

Aanafala oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno yawo mono mwakwatelwa iikwamboga. Iikwamboga oyo mbyoka yasimana oshoka oya pumbiwa momalutu getu nohaya vulu wo oku imonena oshimaliwa una taye yi landitha.

Aatekuli yoohi oye li aantu mboka haya tekula oohi mbono haya ningi uukunino wawo, taya tula mo omeya opo wo ya vule okutula mo oohi. Oohi ohadhi pewelwa mo iikulya momeya muka opo dhi vule okukoka.

Aatekuli yoohi oyeshi nkene hadhi endwa, oyeshi nkene ye na oku kala haye dhi tekula ,mono haye dhi kwata mo ngele dha koko oshoka odhili hadhi gandja oshimaliwa uuna aantu yedhi landitha ohadhi vulu wo oku li wa kaakwanegumbo.

Aanafalama yoohi iyeli haya ningi iikunino yoohi mono haya fulu iilambo etaya tungu nawa iilambo mbyoka taya tula mo omeya yo ya vule okutulamo oohi mono hayedhi pelemo iikulya opo dhi vule oku koka dhi tupe iipalutha nenge iimaliwa.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyono hayi tekulwa momeya. Ohadhi vala omayi ngono haga vulu okutendula wo uuhi uushona. Uuhi uushona mbuka owasimana oshoka ohawu vulu oku tamekitha aantu nawo mbono haya ningi iikunino yawo yoohi.

Iikombo oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, ohayi gandja omauwanawa, ohayi vulu wo okugandja omahini tayi gandja wo onyama. Aantu ohaya vulu okuyi landitha opo yavule okumona oshimaluwa. Iikombo ohayi vala uukombwena.

Owe shi tseya ngaa kutya Namibia okuli oshilongo oshiwanawa? Shina oondundu, omaliko omawanawa, niimeno mbyoka hayi monika nawa. Namibia okuna omahala ngoka haga monika nawa, hagavulu okutalelwapo kaantu, opo wo yavule okukala yiithanekelapo yotadi futu wo Namibia oshimaliwa.

Oonduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti, iinamwenyo mbyoka hayili omafo noshowo omwiidhi. Oshinamwenyo shika oshina oshipa oshiwanawa sho ohashikala shina othingo onde, shono hashi adhika mEtosha.

Oondjuhwa odho dhimwe ndhoka dha simana, ndhoka hadhi vulu okudhipagelwa aayenda uuna aayenda ye ya momagumbo getu. Ohadhi tekulwa mono aantu haye dhi pele mo iikulya nomeya, opo dhi vule okukoka nawa dho dhi vule okuvala omayi.

Kahenge osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka haku ti iiyamakuti ndhono hadhi vulu oku adhika meEtosha lyetu, ehala ndoka lyina iiyamakuti. Oyili ya simana oshoka ohayi zi eyego ndono hatu vulu oku landitha, opo tu mone oshimaliwa.

Monalenale oohi okwa li hadhi kala momatale nenge nditye momadhiya, ngaashingeyi oohi ohadhi tekulwa kaantu moka ya ninga uutale wawo yo yene yapungele mo oohi dhawo, yo yedhi landithe po ya vule okwiikwatha.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya talelepo omahala gayooloka . Mbono haya longitha iiyenditho mbyono . Pomahala mpoka kapuna ngaashi moombuga . Aantu oyaningapo uupate wawo mono aantu hayayi mohauto opo yavule okukala yatalelepo omahala ngaka.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka ya pumbiwa momalutu getu. Aanafaalama ohaya kunu iimeno mbika, opo ya mone sha shokulya uuna taye yi landitha. Oya tula mo ominino shoka she ya ningila oshipu, opo ya vule okukala taya tekele iimeno yawo.

Owuli wa hala okutekula oohi dhoye? Aanafaalama oyena omikalo odhindji nkene haya tekula oohi dhawo. Mono haya ningi uukunino woohi taya tula mo omeya noohi mono hayedhi pelemo woo iikulya opo dhi vule okukoka nawa.

Aanafalama yoohi oyeshi nkene haya vulu okumuna oohi mono haya vulu oku tula ko ooshipe kombanda, opo wo ya vule oku kala yiimonena oohi dhawo inaadhi lika mo kuudhila, oshoka opuna uukodhi mboka hawu vulu oku ya kula mo oohi dhawo ndhoka.

Aakwiilongo oyo aantu mboka ha ye ya ya tale , mbono ha ku tiwa aatalelipo. Oha ye ya nee ya tale Namibia lyetu mono ha ya futu oshimaliwa. Aantu oye li ya tungila nee moombuga pomahala ngoka omawanawa nelalakano aatalelipo shi ta ye ya otaya futu oshimaliwa.

Aanafaalama yoohi oyeshi nkene hadhi kwatwa, ohaya longitha uunete watulwa kiiti nenge kiitenda ohayedhi pele mo omeya momahala moka noshowo iikulya opo dhivule okukoka dho dhivule okulandithwa.

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka haya longo noohi. Mbono haye dhi pe iikulya opo dhi koke dho dhi vule oku landithwa. Aantu ohaya vulu oku thi kwata noonete. Ohaya vulu oku lya naanegumbo yawo nosho woo oku landitha opo ya mone oshimaliwa.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekula ndhono aantu haya tekulwa nelalakano opo ya vule okwiimonenakosha, oha dhi gandja wo omahini nonyama nenge tadhi gandja wo iimaliwa uuna aantu taya landitha omahini nenge taya dhipaga opo ya vule okulanditha onyama.

Namibia okuna omahala omawanawa ngono haga vulu oku talelwapo. Aatalelipo ohayeya nee ya tale omahala ngaka, opo ya vule oku kala ya thaneka omathano gawo ngoka ya hala. Ohaya futu nee oshimaliwa. Omuna omahala ngaashi oNamib Naukluft Park.

Nampongo sho ashiti uuyuni we okwe wu shiti momukalo omukumithi. Aantu ohaya vulu oku kala taya dhiladhila ngene ewu shita ashike ihaya mono eyamukulu. Okwashiti oondundu eta shiti omeya. Oondundu odho ndhoka oombwanawa dhaninga omamanya hadhi vulu oku eta aatalelipo moshilongo shetu.

MoNamibia omuna omeya ngono haga ende komamanya ngono ge li koshitopolwa shaMusati hono haku ithanwa taku tiwa oko Ruacana waterfall, naakwashigwana oyendji oye hole okuya ko uuna kuna omeya ngono taga ende komamanya.

Iitaafula oyo iinima mbyoka yili ya simana oshoka aantu ohaye yi longitha pamikalo odhindji mono mwakwatelwa wo iipundi. Uuna kaapu na iipundi iitaafula ihayi longo naanawa lela oshoka aantu oya pumbwa okukala ya kuutumba uuna taya longitha iipundi mono haya vulu okukala taya nwine po wo iikunwa yawo.

Aanafalama yoohi oyeli haya fulu iilambo mbyono haya ningi taya longekidha opo ya vule okukala ya tulamo oohi. Ohaye shi ningi ne nelalakano opo ya vule oku tekula oohi tayedhi pe iikulya opo dhi vule oku koka nawa.

Omuthitu ogwo ehala ndyoka aantu haya vulu okukala yeenda, mono yeli yaningamo uundjila wawo . Omuthitu olyo ehala ndyoka hali kala lyathita mono muna woo iihwa yayooloka mono Aawambo haya vulu okukutha iimeno opo yavule okwiipanga nayo.

Aanafaalama yoohi oyeli haya kwatamo oohi uuna dhakoko , ndhono haya vulu okulongitha mokulanda iinima yayooloka , ngele yalanditha etaya mono oshimaliwa. Oyeli woo haya kala yanyayukwa uuna oohi dhawo dhakoka inaadhi sa.

Aantu haya kala taya longo niimeno mbono yeli haya kunu iimeno mbono yeli yena ewuveko kutya iimeno ohayi kala ta yi koko nwa pomahala geli ngini. Aantu oha ya eta po wo omadhiladhilo nkene yena oku koleka iimeno mbyoka hayi kala inayi koka nawa yeya yu ukililwa koonte dhetango odhindji.

Iikulya oyo iinima mbyoka hayi liwa kaantu, mbyono hayi liwa nelalakano opo yi gandje oonkondo. Aantu ohaya vulu okulya iikulya yayooloka pethimbo limwe, mpono haya vulu okulya iiyimati niikwamboga taya li woo oshithima nomihoka.

Owuli wahala okumona otseyo miimeno? Inda kaanafaalama nena nena, aantu mbaka oyo haya longo niimeno ha yeyi kuna, taayi tekula, taayi tekele. Oyena ootseyo odhindji, yimwe oha ye yi tula ne kombanda yatulwa oonetete opo kayi pye omutenya ogundji.

Namibia okuli oshilongo shoka ha shi adhika muAfrica, oshilongo shoka shi na omaliko ga yooloka. Shono wo shi na oondundu dhono aantu haya vulu okuya ya talele po. Aataleli po oha ye tu futu ne oshimaliwa opo ya vule oku mkala tweya ethela pomahala ngaka.

Aanafaalama yoohi oyeli haya fulu oshilambo mono haya ningi uukunino woohi. Ohaya tula mo ihe omeya ,taya tula mo oohi opo woo dhivule okukoka nawa. Ohaye dhi pelemo nee iikulya.

Oondjuhwa odho iinima mbyoka yi li ya simana mbyono aantu haya tekula. Odha simana wo pashiwambo, uuna aayenda ye ya momagumbo ohaya dhipagelwa ondjuhwa, e taya telekelwa oshithima shoka oshinenene shoka aantu haya li.

Opo wuvule okwiimonena oshimaliwa owuna okuya po nomikalo odhindji nkene wuna okumona oshimaliwa . Aantu ohaya tekula oondjuhwa mono haya vulu landitha oondjuhwa dhodhene nenge omayi opo yavule okwiimonena oshimaliwa.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya kala taya talelepo iilongo ya yooloka. Mbono hayeende noohauto moondjila oonshuushuuka ndhono hadhi kala moyima mwa thita unene. Ohaye ya nee noshimaliwa taya futu oshilongo shetu opo ya vule oku tala omahala gayooloka.

Mongashiingeyi iilonga oya ningwa iipu mono aantu yeya po nomashina ngono geli haga nu omahooli, aantu ohaya longitha omashina ngano oku teya noku kala ya longa iilonga yayo iipu mono ihaya longitha oonyala iilonga ayihe.

Aanafaalama yoohi, oyeli haya kwata oohi uuna ethimbo lyokukwata oohi lyati. Oye li haye dhi tula miiyaha mono okukala dhalandithwa nenge okupa aakwanezimo yawo opo yavule okuya palutha.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka yili yasimana. Ohadhi vulu oku tekulwa, mono aantu haya ningi uukunino woohi .Uuna oohi dhakoko, aantu ohayedhi kwatamo e tayedhi landitha opo yavule oku imonena oshimaliwa. Yo ohaya vulu okulya woo naanegumbo yawo.

Aanafalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno, nduno ye na omadhiladhilo nkene ye na okwiitekela nawa oya tulamo ne ominino ndhono haya vulu wo okulongitha mono haya patulula owala e taya tekele iimeno yawo.

Mongashingeyi iilonga oya ningwa iipu mono aantu haya kunu owala nomashina. Otaya kutha momahala ga yooloka ta ya fala komahala ga yooloka. Oye li haye shi ningi nomashina, shono osha ningi wo oshipu unene.

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka haya longo noohi, mono yena uukunino uuwanawa ye wu ninga nelalakano opo ya kale taya munu oohi dhawo, oha yedhi pe nee iikulya opo woo dhi vule oku koka, yo yiimonene woo oshimaliwa.

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka ha ya munu oohi. Mbono ye li ha ye dhi kwata mo noonete uuna dha koka nenge uuna aantu ya hala oku hinda omeya. Odhi li wo ha ye dhi etele oshimaliwa oshoka aantu oha ya landitha e ta ya mono oshimaliwa.

Namibia oshilongo shoka shili mu Afrika. Oshilongo shoka oshiwanawa omolwa uushitwe washo . Oshina oondundu dhono hadhi opaleke evi . Oondundu oombwanawa oshoka ohadhi vulu oku eta aatalelipo moshilongo shetu.

Omahala ogendji moNamibia kaga li gena iimeno, onkene paife aantu oya tokola okutsika iimeno, opo omahala ngoka kaagali gena iimeno ga kala gena iimeno yomuzile noshowo iimeno yiiyimati.

Aanafalama yoohi oye yapo nomadhiladhilo nkene ye na okutekula oohi dhawo mono ya ninga uukunino mboka uuwanawa mbono haya tulamo wo oohi taye dhipe iikulya opo dhi vule okukoka dho dhiyapo oshimaliwa.

Iimeno oyo iinima mbyoka yili yasimana mbyono puna iimeno ya yooloka mpono ta adha iimeno yimwe kayi hole omutenya ogundji. Aantu ohayeyi tula nee momahala moka tayi opalele opo yavule woo okukala yeyi kokitha nawa.

Owuli wahala oku talela po ihe kushi mpoka toyi? Inda nena nena koondundu dhoka hadhi monikwa nawa, hono hovulu okwii thanekelako, hono kuli woo kuna iimeno mbyoka hayi adhika ko iishona. Oondundu olyo ehala ndyoka lyaningwa momanya ndyono hali monikwa nawa.

Namibia okuli oshilongo shoko shina uukwatya washo. Mono hamu adhikwa woo oondundu mono aantu hayeya okudhitala, oshoka oondundu oshili ehala ndjoka eewaanawa ndjono lyaningwa komuwa lyina woo omamanya.

Oondjuhwa odho dhimwe dhili dhasimana muuyuni awuhe, ndhono dha simana paawambo. Aawambo oha yedhi teleke uuna pweya omuyenda nenge nenge yahala okulya ondjuhwa naakwanegumbo yawo.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niimeno. Mbono yeya noma lalakano ogendji no yeya nomadhiladhilo opo ya kale taya pe iimeno yawo omeya. Oha longitha nee ominino dhonoa hadhi vulu oku eta omeya kiimeno.

Iikwamboga oyo iinima mbyoka yili yasimana oshoka ohayi tupe omawuwanawa. Oyili yasimana oshoka ohayi vulu okupalutha omalutu getu uuna tweyi teleke ee tatu li. Ohayi vulu okutupa oshimaliwa uuna tatuyi landitha opo tu vule oku imonene sha shomondjato.

Iimeno haayihe hayi vulu oku kala yili momutenya omunene. Aanafaalama oyeya po nee nomalalakano nkene yena oku kala ya kuna iimeno mbika, mbono haye yi kunu meni haa tema omalamba opo ga vule oku kala ga gandja uuyelele mboka wa gwana.

Namibia okuli ena omahala oma wanawa mono aantu yeya po nomikalo nkene yena oku imonena oshimaliwa. Mpono ya tula wo iipundi yawo pomahala ngoka aatalelipo haya vulu oku kala yeya. Opo ya vule okupa ompito aatalelo ya kale haya kuutumba yo taya vulu okufuta oshimaliwa.

Iimeno oyo iinima mbyoka yil i ya simana, opu na iimeno ya yooloka, opu na iimeno mbyoka hayi vulu okukala yili mokati komutenya ihe itayi ningisha. Opu na wo yimwe mbyoka hayi vulu okukala ya kunwa, aanafaalama haye yi tula momizile opo yi vule okukala ya koka nawa.

Namibia okuna ehala ndyoka lyiikalekelwa. Ehala ndyoka haku tiwa Etosha National Park. Mehala ndyoka ohatu tulamo iinamwenyo yayooloka mbyono hatuti iiyamakuti. Iiyamakuti oyili yasimana. Ohamu adhikwa oompo , oonduli nenge oongolo.

Uudhila owo wumwe womiikwamawawa mbyono hawu vala omayi eta wu tendula opo wu vule okutana owu li hawu longitha omawawa gawo opo wu vule okufadhukapo aantu mboka ngele taye ya okuudhipaga nenge iinamwenyo iikwawo mbyoka ya hala okwiilyapo.

Oohi oyo iinima mbyoka ya pumbiwa momalutu getu, mbyono hayi vulu okutekulwa aantu ohayeyi tekula nee etalanditha opo yi imonene mo oshimaliwa.

Iimeno oyo yimwe mbyoka yili ya simana mbyono hayi vulu oku kunwa pomahala ga yooloka shi ikwatelela kutya oyi hole shike. Aantu mbaka yiimeno ohaye yi kunu nee momahala ga yooloka, mono haya vulu oku yi tula moongulu, mono muna omalamba omawaanawa ngono haga vulu oku kwathela iimeno yi koke nawa.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono aantu haya vulu oku kala yatelelapo uuna ye ya kombanda yomeya, ohaya vulu oku kutha omathano. Ongandu osho oshinamwenyo shoka shili shanika oshiponga oshoka ohashi li iinamwenyo iikwawo, mono hashi vulu woo okudhipaga naantu.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Uuna aantu yahala oku kwata oohi, ohaya tulamo nee oonete, oonete ndhoka hayalongitha nelalakano opo yavule oku kwata oohi ndhika, opo yavule okulanditha.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhono hadhi adhika momeya. Aanafaalama ohaya tungu uukunino woohi mono haye dhi tula mwa tulwa wo omeya. Ohaye dhi pe nduno iikulya. Uuna dha koko ohaye dhi kwata mo momeya moka.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo momapya mbono ye na iikunino yili pamuthika dha yooloka oha ya kunu nee iimeno yawo nohaye yi tekele pamikalo odhindji opo yi vule wo okukoka nawa.

Owuli wahala okulya oohi? Aanafalama mongaashingeyi oyena omadhiladhilo mono wo haya vulu okukala taya munu oohi, oohi ndhoka haya tula muutemba uuwanawa mono hayedhi pelemo wo iikulya opo dhi koke.

Omahala ogendji oge li ganingwa omahala gomangeshethelo, nenge ganingwa omahala ngoka haga eta aatalelipo, gatungwa nawa pomiti, ndhono dhi li hadhi kala dhaziza nawa. Ohamu tulwa nee iinima yokukuuntumba, mono aantu hayeya taya kuuntumba, e tayii uvitha nawa.

Aanafalama oha ya longitha iilongithomwa ya yooloka mbyono haya longitha miikunino yawo. Ohaye yi longitha nomalalakano opo ya vule wo okukala ya kuna iimeno momahala omawanawa, mono omiti hadhi vulu okula omiwanawa uuna yedhi longekidha nawa.

Ngashingeyi aantu ihaya longitha we okutekela iimeno nomandini nenge nditye nomayemele, oya konga po omukalo omupu moka ya kutha ominino ye dhi tsa oombululu mono omo hamu pitile omeya sho ta ga yi kiimeno.

Aanafaalama ohaa kunu iinima mbyoka ya hala mbyono ye wete kutya oya pumbiwa woo moshigwana uuna ya hupitha ko ohaa ka landitha, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa mono haa vulu okukuna woo omatama.

Aantu oyendji mboka hayi komahala gilinogili ,oye hole okuya nuuhalasa nomalovu gawo niipundi opo yavule okutala nkene ewangandjo yili nenge iimeno yamena.

Omiti odho dhimwe ndhoka sha simana oshoka ohadhi kwatele kumwe evi, dho odhi li wo hadhi eta omvula uuna omeya ga piti momafo gawo e ta ga yi mewangandjo. Omamanya ogo gamwe ngoka ha ga adhika kombanda yevi ngono ge li ga simana unene.

Mongashingeyi aantu oya tungila mombuga mono haya tulamo wo omahala gokuyoga opo aantu nge taye ya ,otaye ya taya vululukwa nawa yo taya yogo wo, yo taya futu wo oshimaliwa.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi vulu okukala ya munwa ndjono hayi tu pe wo onyama ndjono hatu vulu okulanditha, hatu vulu wo okulya wo naakwanezimo yetu. Ohayi tekulwa ne kiinyogo nenge haku ti kiinyogo yawo mono aantu hayi pe iikulya.

Aantu oyeli ya ninga uukunino wawo woohi, uukunino woohi oyewu ninga nelalakano opo ya vule oku kala tayi i monena iimaliwa ngele ya landitha oohi. Oohi ohadhi oku tekulwa mona hadhi vulu wo oku pewa iikulya opo wo dhi vule oku koka.

Kahenge oshinamwenyo shoka oshinene shoka haku ti wa ondjamba. Oshi na etende enene, shono shi na eyego ndyoka hatu vulu okulanditha. Aatalelipo ohaye ya ye shi tale. Oshinamwenyo shika ohashi li omafo nenge wo oomwiidhi.

Mongashingeyi oku na omashina ngoka aantu haya longitha. Haye ga longitha uuna ya hala okukuna iimeno yawo. Ohaga tonate iimeno, niimeno mbyoka inayi pumbwa omutenya ogundji ohayi kunwa nduno e tayi silwa oshimpwiyu mehala lya tya ngiika.

Ombuga olyo ehala ndyoka ewanawa ndyono hali adhika wo lina oondundu. Aantu oyeli yatungilamo nelalakano uuna ngele aantu tayeya okutalelapo omhala ngaka ohaya etelele iimaliwa taafutu nee aantu mboka yatungilapo moka opo yamvule oku lalamo nenge ya vululukilamo.

Uuna aanafaalama inaya tekula nawa oohi dhawo, ohadhi vulu okusa. Ohadhi etelwa nee komeya uuna gakaka. Aanafalama oya pumbwa oku kala taya kuthamo omeya ethimbo nethimbo opo yakeelele oohi dhawo kadhi se.

Mongashingeyi aanafalama ihaya tumbu we omayemele nenge omandini taya katekela iimeno yawo. Oyeli ye etapo omikalo dhoku tekela nominino ndhono hadhi ende owala miikunino nomuntu oha patulula owala eta tekele iimeno.

Oondjuhwa odho iinima mbyoka ya simana. Iinamwenyo mbyoka hakutiwa iikwamawawa. Oya simana oshoka ohayi vulu oku tendula uuyuhwa mbono hawu vulu oku ninga oondjuhwa oonene. Aanafaalama oyeli haya munu oondjuhwa mono haya tameke uuyuhwa mboka uushona.

Osikola olyo ehala ndyoka aantu haa nongekwa, mono wo aantu haa nongekwa okuza kuushona. Ohaa tula mo nee iitaafula mbyono ya longwa miipilangi nomiitenda opo aantu aanasikola ya vule okushangela ko noya vule oku kuutumba.

Aanafaalama yoohi oyeli ha ya dhiki uukunino woohi. Mono haye wu dhike nawa eta ya tula ko iinima mbyoka yo opalela. Taya tula mo omeya opo nawa ya vule okutula mo oohi. Uuna ya tulamo oohi ohaye dhi pe iikulya opo dhi koke.

Oyendji oya mbombolokotele kombinga yefuta opo ya ka mone iilonga yoku kwata oohi, oohi ndhono hatu dhi landitha kiilongo yopuushinda opo tu mone mo oshimaliwa shoku humitha oshilongo shetu Namibia komeho.

Aanafaalama oyo aantu mboka ha ya longo niimeno, mbyono yeli haya longekidha evi nawa opo ya vule oku kuna mo iimeno yawo opo iimeno mbika yivule okukala yina omidhi dhaya mevi nawa, yo ya vule oku imonena mosha shoka uuna taya teya.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono haku ti iikwamawawa. Aantu oye li nee haya tekula iikwamawawa mbika opo ya vule oku imonena onyama nenge taya monoko omayi, yo taya landitha wo.

Mongashingeyi aanafaalama oyeya po nomikalo nkene ye na okukala taya tekula iimeno yawo mbyono yi li inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Oya tula iimeno yawo pomalamba gono haga ningi onga omutenya.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi ithanwa iitekulwanamwenyo, mbyono aantu haya tekula nomalalakano gayooloka. Ohayeyi tekula nee opo yavule okukala yi imonena oshimaliwa, uuna yeshidhipaga, e taye shi landitha opo yakale yakwathela aakwanezimo yawo.

Nampongo sho a shiti uuyuni we okwa shiti iinima iiwanawa. Mono a shiti wo omamanya a shiti wo oondundu. Aantu ohaye ya nee okutalela po omahala ngaka omawanawa taya thaneke omathano nelalakano opo ya kale yena omathano omawanawa.

Oondundu olyo ehela ndoka lyaningwa momamanya ndyoka lyashitwa kOmwa. Oli li hali vulu okumena omiti ashike kadhi shi odhindji, oshoka omiidhi dhiimeno itadhi vulu okupita momamanya, na odhili hadhi monika nawa dhoka hadhi eta aatalelipo moshilongo shetu.

Owuli wahala oshimeno ind nena kaanafalama oyeli haya kunu iimeno yawo muupoto mbyono hayi vulu okulandithwa haye yitekele nawa taye yisile oshimpwiyu pamukalo nguno ohayi imonenemo ne oshimaliwa.

Oondunda odho dhimwe dho mishitwa dhono dha shitwa ko muwa, ndjono hayi vulu okumuna omiti iye kadhishi odhindji, oha dhivulu okumena omwidhi , oha dhikala dhopaleka evi dho odhopaleka oshilongo.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo dhono aanafaalama hayedhi tekula uuna oohi inadhi tekulwa nawa, inaakutha mo omeya ngoka gakaka ohadhi si adhihe omuntu eti ikanitha yemwene.

Aanafalama oyena omikalo odhindji nkene yena oku hupitha iimeno yawo, noha yeya nomikalo nkene taa tekele iimeno yawo, ohaa tekele nee taa tula moondjila dhono dhili haku tiwa oofoola nenge moondjila dhiipungu.

Aanafalama oyendji oye shi nkene yena oku kala tashi endwa opo ya vule oku kala yena iimeno ya ningwa nawa. Iimeno mbika ohayi kala ya ziza nawa oshoka ohayi kala ya silwa oshimpwiyu. Uuna ya koko yapitilile oha yi vulu oku tetwa omafo opo yi kale yili pamuthika ngoka gwa halika kaanafalama.

Aanafaalama yoohi oyeli ya kotoka oshoka oyeya po nomadhiladhilo ogendji nkene yena oku hupitha oohi dhawo, mono yeya po nomadhiladhilo goku vula okupombola mo omeya ngoka uuna ga kaka ngele omeya ga kaka ohaga vulu okudhipaga oohi.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno yawo mono mwakwatelwa woo iikwamboga. Mbino oyili yasimana oshoka oyili hayi gandja iimaliwa kaanafalama uuna taya landitha, ohayi liwa woo, opo yavule okupaluthe omalutu gawo.

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka haya longo noohi, mbono yeli yamuna oohi, aanafaalama mbaka ohaya tula ko nee oonete kombanda yomeya opo woo uudhila mboka ngaashi omakodhi kaawu vule oku yakula mo oohi dhawo.

Aanafaalama yomatama oyo aanafaalama mboka haya kunu omatama, nelalakano opo ya vule okwi imonena mo sha shokulya nenge shokulanditha. Aantu ohaa landitha nee opo ya vule okwimonena oshimaliwa opo ya vule okulanda shoka ya hala.

Ondundu olyo ehala ndoka lya ningwa momamanya ndono lili hali monika nawa aantu oyendji aatalelipo oha yeya nee koshilongo shetu opo ya vule okutala oondundu dhika moka tayeya taa thaaneka omathano yo taye tu pe wo oshimaliwa.

Aanafalama yoohi oyo aantu mboka haya munu noohi, haya longo noohi oha ya longo nee nelalakano opo ya vule okwiimonena oshimaliwa ngele oohi dha koko, mono haya vulu okulanditha kaantu mboka yedhi hokwa.

Iimeno oya simana moNamibia. Oyina omawuwanawa ogendji. Ohayi tu pe omawuwanawa uuna tatu landitha iiyimati yawo nenge iikwamboga. Otayi vulu oku tu pa oshimaliwa.

Aanafaalama yoohi oyo aantu mboka haya kala taya longo noohi, mbono yeli haya ningi uukunino wa wo, mbono woo haya vulu oku kala taye dhi kwata mo, nenge taya ulukile aantu mboka taye ya oku tala nenge okwiilonga.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiilongitho mbyoka hayi longithwa kaanamapya, ndono hali longithwa okupulula. Olyi li lya simana oshoka ohali pulula ehala enene, ina lyi fa muuyuni wookuku sho yali haya longitha oondongi, ano uuna ya tula ko iipululo.

Ondjuhwa osho oshinima shoka shi li sha simana pashiwambo. Ohayi vulu oku telekelwa aayenda, ohayi vulu wo oku dhipagelwa aantu, aanegumbo opo ya vule okulya. Aantu oha ya teleke nee oshithima nenge omboga opo ya vule oku kala ya kuta nawa.

Ondoolopa oyo ehala ndjoka lya tungwa nawa ndjono lyili hali adhika omatungo gayoolokathana. Ohayi vulu okukala yapa aantu iilonga mono aantu haya zi komikunda tayeya koondolopa opo ya vule okwiimonena iilonga.

Oohi oyo iinamwenyo ndjoka ya kala momeya. Mbono aantu ha ye li haya tekula. Oha ye yi tekula ne nelalakano opo ya vule okulya. Oohi tulwa ne momeya tadhi pewa nenge iikulya opo dhi vule okukoka nawa dho dhi vule okulandithwa.

Namibia okuli oshilongo shoka oshiwanawa oshilongo shoka shina oonzo odhindji dhopaushitwe shono wo shina oondundu ,mo omuna wo oombuga aantu oyeli ya tungila mo opo ya vule okwi imonena oshimaliwa uuna aantu tayeya okutalela po.

Aanafalama oye ya po nomikalo nkene taya kala taya longekidha omavi gawo. Mono ya ninga uukunino wayo eta longitha omashina mono ye li haya longitha oonyala uuna taya longekidha iikunino yawo mbika. Shika oshi li sha simana oshoka ohashi kwata ethimbo nawa.

Ondjuhwa oyo oshitekulwanamwenyo shoka hashi kala shi li pomaludhi ga yooloka. Aantu ohaye shi tekula nelalakano, opo ya mone ko omayi yo taya imonene ko wo onyama, onyama oku za koondjuhwa.

Oondjuhwa oyo iinamwenyo mbyoka haku tiwa iikwamawawa mbyono hayi vala omayi e tayi tendula uuyuhwena. Aanafaalama oyeli haya kutha ko uuyuhwena taye wu tekula pomahala ga yooloka mono hadhi vulu okukoka opo dhi ninge oondjuhwa oonene.

Iimeno oyo iinima yili yasimana oshoka ohayi tu etele omauwanawa, unene tuu aanafaalama ngele yakunu iimeno yawo , oyeli haya vulu okukeyi landitha nenge taya tegelele opo yiime iiyimati nenge iikwamboga mbyoka taya vulu okulanditha.

Oondjuhwa oyo iinima mboka yili yasimana, mbyono Aawambo yeli haya tekula nelalakano opo ya vule okwiimonena oshimaliwa ngele ta yeyi landitha. Aanafaalama wo nayo ohaya vulu oku tekula iinamwenyo mbika hakuti oondjuhwa opo ya vule okudhi landitha nenge taya mono omayi opo ya vule okulya.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kala taya longo niimeno . Mbono haya vulu oku kuna iimeno yawo muupoto mbono haya vulu woo okulanditha. Ohaya landitha nelalakano opo yavule oku imonena oshimaliwa. Ohaya kunu nee iimeno ngaashi iiyimati mbyono haya vulu okulanditha.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno mbono ye ya po nomikalo nkene ye na okukokeka iimeno mbyoka yi li inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Mono yeya po wo nomadhiladhilo okutekule nenge okukokeka iimeno mbika okulongitha wo omalamba.

Aanafalama yoohi oye li haye dhi tekula nawa mono haya tulako oonete kombanda, shino oha ye shiningi opo ya keelele omakodhi nenge shoka hashi vulu okuyakulamo oohi dhawo. Oha ye dhi ningi nelalakano opo ya kale yiimonenemosha shokulya nenge taya vulu okwiimonena oshimaliwa uuna yedhi landitha.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi munwa kaantu . Aantu ohaye yi pe iikulya mehala moka ya ninga . Opo dhi vule oku koka dho dhi vule oku pa aantu oshimaliwa uuna aantu tayedhi landitha.

Aantu oyendji pomahala gomaninwo nenge nditye pomahala mpono hapu lilwa, pethimbo lyoshikufuthinge ohaya teme po omulilo opo ya huhulukwe ko uutalala mbono hawu kala ko kamana pethimbo lyokufu.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo ndhono hadhi vulu oku eta omawuwanawa moshigwana . Ohadhi vulu oku pa aantu onyama nenge omahini. Ayihe mbika ohayi longithwa opo aantu ya vule oku palutha omalutu gawo. Ayihe mbika ohayi vulu oku landithwa omuntu eto mono oshimaliwa shoye.

Omatama ogo shimwe shomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaawambo. Aanafaalama oyeli haya kunu iikunomwa mbika nelalakano opo yavule okwiimonena oshimaliwa ngele yeshilanditha. Oyeli hayeshitula miipindi, opo yavule okwimonena oshimaliwa shono haya vulu okulongitha moofamili dhawo.

Oohi ngaashi omakende odhili woo oohi dhoka hadhi vulu oku kala dha takamithwa kaantu mono aantu heye dhi tula momeya. Uuna omeya gakaka aanafalama ina ye ga ninga nawa oohi ohadhi vulu okusa.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo nomavi, mbono ye ya po niilongithomwa yayooloka mono haya vulu oku yi longitha moku longekidha evi lyawo. Ohaye yi longekidha nee nelalakano opo lyikale epu nawa uuna taya kunu iimeno yawo.

Aanafalama oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena okukala taya tekele iimeno yawo, mono itaaya tekele owala nomayemele, ngono haga pula oonkondo odhindji. Oyeyapo nomashina gokutekela iimeno, ngono geli omapu, haga longitha ethimbo eshona.

Ombuga ehala hali adhika moNamibia mono muna iimeno ya yooloka. Iimeno mbino ohayi kalamo molwaashono ohayi vulu okuhupa uuna pwaana omeya ogendji, oshoka ombuga ehala ndyoka ihali lokwa aluhe.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okukala wa kuna iimeno yoye? Mono to vulu okukala wa kuna iikwamboga, opo wu vule oku imonena oshimaliwa nenge wa hala wo okupa aakwanezimo yoye, opo ya vule okukala ya lya iikwamboga inaayi landwa nande okositola.

Monale aantu okwa li haya kutha uuhwilili nende nditye oowowa kiiyanda. Ngashingeyi aantu ohaya kunu oowowa nuuhwilili, taya kunu yo yene mono haya tekele opo ya vule okulanditha. Yi imonene mo oshimaliwa.

Ongombe oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo, ndjono yili yasimana. Ohayi gandja iimaliwa kaanafalama, uuna ya landitha oongombe, nohaya vulu wo okupewa omahini uuna yakakanda omahini, e taya landitha opo yi imonene oshimaliwa.

Opo oshikunino shi ende nawa, oshikunino osha pumbwa wo okutekelwa, oshoka ka pu na oshimeno shoka hashi mene hashi vulu okukala inaashi pewa omeya. Aanafalama oye li nee haya tekele iimeno yawo mbyono, opo wo yi vule okukoka nawa.

Oondundu ogo omahala ngoka geli ga simana oshoka ohaga vulu oku eta oshimaliwa moshilongo . Ogeli ga simana oshoka aantu ngele tayeyamo ohaya futu oshimaliwa ,opo yapewe epitikilo yavule oku tala omahala ngaka.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno, mbono haa kunu wo iikwamboga miikunino yawo. Oyeli haye yi kunu nelalakano opo ya vule okwimonena oshimaliwa mono haa vulu oku kala ya landitha opo ya vule okumona shomondjato.

Oohi ohadhi tekulilwa moma dhiya, moondombe nosho woo moondama. Ohaye dhi tekula opo ya mone mo oshimaliwa shawo shoku hupa. Oka thilinga kawo koku ihupitha noko ku futa osikola.

Pomahala ngono geli taga monika nawa aantu oyeli yatulapo iinima oyindji mono mwakwatelwa woo iipundi. Iipundi oyili hayi longithwa okukuutumbako uuna aantu yaloloka opo yavule okukala yatala momeya ngoka taga monika nawa.

Onete osho oshinima shoka hashi longithwa kaantu mboka haya longo noohi, ano aatekuli yoohi. Ohaye shi longitha nee nelalakano opo ya vule okukwata oohi, mono hadhi vulu okukala dha kwatwa inaadhi ehamekwa nande osha.

Konalenale aantu oya li haya longitha oombale okumanga omwiidhi gwiimuna, ihe ngaashingeyi ohaya longitha uushina nomambakumbaku ngono taya longitha omukalo omupu gokumanga omwiidhi gwiimuna yawo.

Namibia oshilongo shoka hashi adhika muAfrica, oshilongo shoka sha pewa omahala gayooloka mwa kwatelwa wo ombuga. Aantu oyeli ya tungila mombuga, shika osha ningwa opo ngele aatalelipo taye ya ohaya vulu okulala momagumbo moka ya tunga, yo yiimonene oshimaliwa.

Ehala lyomatalelopo hono aantu haya ka talela po nokuinyanyudha yo taya landa wo okunwa kwawo uuna ye li mo nokutala iinamwenyo noshowo iinima yilwe ya gwedhwa po.

Namibia okuli oshilongo shoka shina elago omolo oonzo dhopaushitwe, Namibia okuli apewa oondundu dhono tadhi vulu oku eta aatelelipo ta yeya moshilongo shetu taya futu oshimaliwa opo ya vule oku kala ya mona oondundu dhika.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa opo aantu yiimonene iipalutha osho woo okulandithwa opo aantu ya mone mo oshimaliwa shokwiikwatha noku kwatha aanona.

Evi osho oshiima shoka shili sha simana, mono aantu yeli haya longitha, unene tuu aanafalama. Aanafalama oyeli haya longitha evi ndika opo ya vule okukuna iimeno yawo, mono haya longekidha evi, mono hayeli longekidha niilongitho yayoloka.

Olukalwa ndono halu ithanwa efuta hono haku mbombolokele oyendji, opo yakatale oohi, oosikepa, oombautu niinima yilwe gagwedhwapo.

Eshala lomangeshefelo mono hamu landithwa iikulya ohamu landithwa iikulya yomaludhi gaayooloka ngaashi oohi ,oondjuhwa ,onyama yongombe nosho tuu.

Ondunda yOshiwambo ndjono hayi ithanwa taku tiwa ondjugo. Ondjugo yomukulukadhi, ya mwene gwegumbo ndjono hayi kumbwa noohozi noshowo noondhopi, e tayi dhikilwa wo oshinyanga niiti ya ninga ongonga.